omo see as dey dirty full dis place na dis kind thing dey cause disease for person body na which kind dirty come be dis one like dis for road side abi government nor dey see dis one when dem dey pass um dis dirty plenty na so all dis dirty come be like sey e dey close to river like dis dis one e nor go just only cause air pollution e go contaminated water join cause water pollution join dis one pikin enter river go swim e go drink water um na na sickness na e drink for him self be dat oh dis dirty too plenty na government suppose bring pipu come dis place say make dem pack dis thing if na police order we need to put make nobody pour any dirty for de place again na make dem put am because sometimes na man do man for dis country oh if not for all place na for road pipu go choose to sey dem wan come pour dirty join just liter all de environment see as de dirty just spoil de environment wey be like sey na, na waste bin be de environment na omo we suppose do better for dis country oh dis one nor de acceptable at all see dirty na see dirty like sey na like sey na five years abi na ten years dem don dey pour dirty here nobody send anybody papa I know sey de government self nothing concern dem because say dem nor even dey pass de road self if dem wan go now na to enter their plane commot go where dem wan go come back only de citizen wey suppose dey help our self we nor de gree help matters we dey wait for de government make de government do de work for us work wey we suppose do we nor go do am we dey wait for government make government do de one ma government suppose dem nor go gree do de wey dem suppose do dem nor gree do na de wey we suppose do na our responsibility na dem wan come do am for us. it is time as per say everybody gat suppose to do wetin right for de country make we no dey litter the place around nobody, make de government na try put law put better structure

Omo wetin be dis i deysee my eyes, wetin be dis I dey kari my eyes see? Omo! Dis one na acent o, dis one na acient, dis one na in dem dey call de acient entrance of di Yoruba goddess and fertility and wota, wota na moni, moni na wota. omo see dis magnificient structure na, who dey chek am, who dey zuu-zuu? Who wan chek am, you no fit under rate. E no fit happen, e no fit hapen for eni where, you no fit under rate. Omo, dis ediface now as e dey be, na culture, na way of life, na how we don survive before be dis, na how we don dey kari our life be dis. E even though di white man den don impregnate us with dia white religion, but before dia religion come, na dis one na in be our way of life before. Dis one now like dis, dis structure now na mey remind us where we come from, wich kind pipu we be, who we be, how we take become who we be, di kind challenges wey we don see and di challenges wey we don overcome. Dis pikcho wey I dey see like dis, dis one na reminda, e just be like reminda call. Mey we no forget where we commot from, mey our children no forget where dey come from, dat no mata how far dem go, make dem no foget hous. Da no mata how far dem don go for life, make dem no eva foget road wey go kari dem come bak house. Becos dis one na in be our root.

Omo dis one na setting of classroom as we go dey look e dey be like dis o, dis one dey try show us de importance of education um see as persin papa sit down for class dey try learn. Dey try carry us go back may we understand wetin be de reason why education come in de first place. Setting of dis class dey try tell us say dem de write exam as e dey be and de invigilator dey waka up and down dey try check abi dem dey do de right thing abi dem no dey do all de right thing. De important gangan on top education as e dey be be say e dey help us comot illiteracy for our community, e dey help us posture ourselves in de right in de direction wey we suppose follow. Education as dem talk am na im be de key for tomorrow, na why we just gather ourselves mo we put our hand together mo we put our head come one place so dat we fit learn wetin we dey do for de class. Education dey help us understand de basic about life wetin life dey about, wetin life dey talk about, wetin de community wey we dey in gangan dey talk about, wetin de state sef dey talk about and wetin de country sef dey talk about. Education dey help us make we understand de de reason on top why say government dey do de way dem dey do and it dey help us keep us accountable e dey make us mo we know wetin good and wetin bad wetin we suppose do and time we suppose do am and wetin we no suppose do. Education don help us comot us for house wey we dey yesterday come where we suppose dey today. Na why we suppose put our head together mo we sabi book.

Dis one wey we dey look like dis, na im we dey refer to wey de dey call am water fall. Na place wey fine well-well no be today. Na place wey if you go sit down, breeze go juz dey blow you, dey enter your bodi. E go juz dey sweet you like sey make you comot. Na place wey clean water dey pass, no dirty. As you dey look am, water dey fall from rock, dey fall for up-up con down like sey stone wey den throwway throw an go up e dey fall down con back. Dis one wey de dey call water fall, na place wey dey repair community, na place wey dey carry pipu plenti from different place dey come make de con see wetin dey happen, na place wey if you see an you go juz like an you no go know why. Na place wey e juz gallant. Na place wey you fit carry pesin wey you like go. You fit carry your family man make den waka go dat place make den look wetin dey happen becos na place wey if you look an e juz dey fine for eyes no be today, e juz dey fine for eyes. Na place wey e be like sey e fine pass river. Even though river dey plenti, but dis one, e dey carry beauty comot. Na place wey if you get am, for your area, many pipu from obodo oyinbo go waka come, wey we dey call dem tourist. Na place wey go bring money come for di community becos pipu go gree pay money make den see am. E no hard pass like dat.

Omo! Dis one na in be the pride of Benin, the pride of Benin, the Edo pipu, Edo no dey kari las. Omo! Dis one na in be di dresin of queen o, di way wey queen dey take dress na in be dis. Omo! Who dey chek am now, culture wey get pride, culture wey get swags, culture wey sabi, culture wey get steeze. Omo! Benin for life, e get one tin wey I like about dis pikcho like this be sey, Benin women sabi dress no be today, e don tey Benin women sabi dress, and not just dressing dem sabi color, dem sabi color appearance, de know wetin and wetin de sopos wear and wetin and wetin de sopos combine togeda. Omo! culture na life, culture na beam, culture na wetin dey give us pride, culture na in distinguish us comot from odas, culture na in be everitin na in be our way of life, culture remind us where we commot from. culture remind us di essence, why we dey do certain tins, di way we dey take do am and why we dey do am da way. Omo, culture sweet o, who dey chek am? who dey zuu-zuu? See am now see beauty edo women too fine, I no fit lie. Edo wimen fine die omo, if you wan mari woman like dis just go edo state, just go Benin go mari edo woman. Omo! Edo na pride, di women na pride.

Omo, see festival na um see festival Ile-Ife! Omo Yoruba no dey carry last oh! Yoruba Sabi wetin dem dey call culture. anyting wey dem dey call culture just leave am for dem. na dia work dem sabi am. one ting dat I like say about yoruba pipu be sey, dem know how to dem sabi how to preserve culture. omo dey get dis ting wey dem dey talk say “Yoruba no no get religion oh na culture na im Yoruba know” Yoruba no send anyting sey na religion anyting. wetin Yoruba man know be seay na culture; leave am with im culture. e be like make he be Christian oh if he like make im be Muslim, if he no be im culture person omo na back seat you dey. i like de way dem dey carry dia culture for head. I like de way dem dey try preserve dia culture. dey no dey allow anyting move dem. na de way wey everybody for dis Naija suppose dey preserve dia culture, but as e dey be now, e be like say many many languages done drop dia culture. dey don forget dia culture dey don adapt white man culture but I think sey time don reach to rekindle back our culture. de long forgot ten one make we find pipu wey fit rekindle am back for us make dem rekindle our culture back for us because omo culture na way of life. see as de festival stew now wetin make am stew na de preservation of de culture wey dey don do and one ting with culture be sey you come dey for generation of pipu wey dey dey call gen zee now nobody wan serious nobody wan serious so even after de preservation to get person wey go carry am enter anoda generation na im be problem. just gada gen zee generation around wey no like do anyting na just dey lazy about.

Omo! my pipu, dis stature wey I dey see like dis na stature of Oba of Bini, di tati fift. Omo! e get one tin wey I like about dis man be sey dis man was a warrior, dis man fight dey im blood, dis man na man of valor, na man wey stand gidibam, na man wey defend im pipu till last strengt. Omo! as history get am, naim be di last independent Oba of Bini before di conquest of di British. Omo! dis man fight for im pipu, e fit di fight well, e fight white pipu as den kon wan take e land, take e pipu. Omo! last last British kon conquer Bini, e gats run go Calabar were na dier e kon die. Omo! dis man don try, na why e pipu kon sit down, den kon decide sey den go do e stature, na e den do e stature, to commemorate e battles and e victory wey e don do for im pipu, even though di oyinbo capture im im village but e be no easy for dem. E give dem wotowoto for body. Omo! e also represent di pride of Bini, he also represent di future of Bini, because no be just sey na stature be dis, but e teach dem wetin e mean mey den stand for dier right, mey den fight for wetin be dier own.

Dis picture wey we dey look like dis na picture of two dogs, man and woman, wey for dia heat dey dey try have sex so dat dey fit born pikin. One thing about dog wey you suppose know be sey dogs dem be one of de smartest animals wey we get for life, and dey be one of de friendliest animal for man. Dog na kain of animal wey fit die for you for im oga, dog na kain of animal wey im fit kill wey im fit give im sef so dat im go protect de pesin wey get am. And dogs na kain of animal wey dey no dey get sex all de time. Na only during when dey dey heat na im dey dey get sex. Dogs na kain of animal wey dey very close to human being, wey understand de feeling of human being, and human being ma understand im feeling. Na dog na kain of animal wey be sey you suppose get for house because na loyal animal dem be, and dey dey serve as security for us. Dem dey protect us for wetin wan harm us. Anybody wey wan enter steal your thing for house wey dem no sabi am, omo im no go fit enter o because de dog go pursue am. I remember dat time wey we be children, de way wey dogs dey pursue us for area omo, e be like sey na flash we be we be we be dat time o, because de kain run wey we dey run if dog start dey pursue us um e no get part two o. We no dey, we dey run we no dey look back. E get one day sef wey we run pass our house just be sey dog pursue us. De dog see us, im no sabi us, na im de dog start dey pursue us o.

Dis picture wey you dey look like dis, di buiding wey dey dis picture na building wey dey don condemn finish Wetin we dey look be sey na catapila like dis dey demolish di house, one of di tins wey dey cause demolition of house be sey, maybe person go build house on top pipeline or pesin go steal pesin land go build house or pesin go build house for land wey no be im own Im go by land and dem sell for am land and di pesin wey sell amfor am no be im get di land, dem come go sell di land for am Wetin we suppose understand about demolition be say, demolition na di destroying of house or maybe di house don old you wan build new one, you fit cari cartapila come mey e drop down di old one come ground so dat you fit cari new on go up But one tin I no about demolition be say, ninety-nine percent anytime wey dem wan do demolition e dey always pain di pesin, no be out of joy dem dey do demolition No be sey di house don old den wan build anoda one, most of di time wey you see dem dey demolish place be sey, pesin go do wetin e no suppose do or pesin go buy land im no ask around who get di land Im cari im leg go buy land wey na government land or im go buy land for road, land wey na road dem cari sell for you you go buy am build house dis kind tin n aim dey course demolition Wey government go cari bulldozer cari popo cari cari soja come mey dem break down di house an dem no go pay you any moni

Dis picture wey we dey look like dis dem de call am airport, and e dey located for benin inside naija, one tin wey I want mey you understand be sey airport na place wey pesin dey go mey e enta plane go anoda country or travel go anoda state Airport na place wey just stand like channel, for dos daays wey dem dey do juju dey de call am portal one portal to anoda portal wey dey use travel Airport naim just be like portal wey if you comot airport benin airport you go fin if na Abuja you dey go you go find yourself for intanational airport Abuja naim be di oda portal wey dey wia you dey go wey you go land And plane no be like moto, moto na for ground im dey waka, wa wia palne kumaa na for air e dey fly and plane dey run faaaaar pass car, plane dey run well-well pass car Although moto marama dey run oh but e no reach plane run, plane dey cari plenty pipu and plane dey different size Dey get one wey dey dey call private jet, dey get one wey dey de call cargo jet, and de get one wey dey de call commercial jet commercial plane Private jet na for pipu wey get monii well-well, while cargo jet na di one wey dey cari lugages dey cari big-big kaya come

Omo dis one na very old city for naija as we dey see am, see as de road clear see road naw, see as city clean, look as de structure as e dope, Omo nothing do dis city oh, dis city can b fun in Benin, and Benin is also known for de kind business wey dey sup for dat area, and entrepreneurs full there yapa like dis, Benin pipu and craft five and six, dem know Wetin dem dey do, dem sabi Wetin dem dey do, dis picture dey show us de heartbeat of Benin, e dey try show us de beauty of de town, Omo naija too fine I no fit lie, I swear ajeh. Benin is also known sey it’s one of de best state for naija, as we dey look am no b chochocho na sure working, if u check am you go see am, dem no need catch pipu eyes for dis matter, as e clear like dis see road naw, see as road clean, see as de land green, na so de city green ohhh my brother, see buildings naw, see better better building, see better road, see moto see pipu, jus b like sey everywhere guide everybody guide for ther oh, Omo see dis building with red zinc, see as dis building dope, Omo see infastructure naw, e dey show for body, e dey show for body i no fit lie you dis one e dey show for body oh, everywhere clear, everywhere marama Omo I go like visit dis town like hundred times before I, because de experience is always refreshing.

dis picture make me remember good old days, those days wey things no be our problem, material things no be our problem, our own na to dey jolly dey go school, make we go learn make we make papa and mama proud, those days wey we dey eager to answer question for class Omo life was easy oh, life bin dey easy those day’s responsibility no dey, our own e no pass maey we Baff weae cloth go siddon for class make we learn come back chop food, e no pass dat one, and Omo no be small thing dem dey teach us for class o, but one thing wey I con like about dis picture wey I dey see be sey, anywhere wey u find yourself, everybody no dey equal as dey sey all fingers are not equal, all of us no equal for life, so u no fit no everything for life, ajeh, u no fit no everything, that’s why dis picture dey try show us sey for life we neetch each other, we neetch we need each other because Wetin u know I fit no no and Wetin I know u fit no no, but Wetin I know u no no and Wetin you no I know no no we bring am together and all of us go No everything, na life b dat, no dulling, no wasting of time Omo dis picture dey show eagerness sey pikin wan learn pikin no sabi and hin wan learn, and de one wey sabi wan sabi more, dats why oyinbo go talk sey knowledge is progressive, u no fit finish dey learn one day, until u die u no fit learn everything na small small u go dey learn am dey go as you dey grow.

Omo dis dogs wey I dey use my eyes see like dis Omo na two angry dogs wey dey fight oh, wey one dey de side, Omo dis dogs no get joy for heart oh, see as dem just dey tear dem selve Omo if dis kind teeth jam persin body no be small injury be dat oh, Omo e con be like say de one wey dey ground na hin con big pass de one wey e dey ontop, na dis one na hin dem dey talk b sey, power no dey for body oh, na for bone e dey, cause see as de big dog na hin dey ground de small one don climb ontop hin body, dem dey chop hin father dey go, d white one con stand for side, e b like sey na hin dey run commentator for dem o, dis life no go fight who pass you oh, um no go find trouble for person wey pass u oh, and incase u no no sey de persin get powa pass you Omo if u find trouble con notice sey de persin dey chop your fada turn am to play o sharps no loose guard, before dem go mend you like no tomorrow, Omo e dey easy to apologize oh, dis dog dey chop hin fada I swear, as I dey look dis picture dis dogs wey dey fight I hope sey no b for woman case naim dem dey fight oh I hope sey dis white dog wey dey dia side no b woman, I hope sey no b woman matter dis two dogs dey there dey fight themselve dey tear dia selves like dis o, because e go bad make e b sey na woman dem dey fight for like dis, dey sey Wetin man do man, na hin b dis one, Wetin man do man, na man dey do man, Omo brutal oh, see dia mouth, dia mouth wey e fit chop persin neck, my own b sey if u Jam dis kind dog in de night carry your slippers hold for hand oh, look around if u see stick mey u no go loose guard.

Omo dis bridge jus look like obaseke bridge wey dem jus construct wey e dey, base on de area if u check de side everywhere wey dem construct, or dey work on am, dis bridge if u look de settings as e dey b u go know sey dis bridge no b for city na hin dis bridge dey, dis bridge na for village na hin dis bridge dey as e dey be, as you dey see around, u dey see de setting de bush already u know sey dis bridge na for village e dey, and if u check de side u go see de small bridge wey dem don build tey tey, wey water ful de river like dis e dey cover de bridge, but base wey dem don build like dis, even wen rain dey fall u fit pass am, but no b dat one wey dey side wey get iron wey dem use iron construct am, wen if rain dey fall even after rain finish, u have to wait make de water go down before u pass, before de water carry u Waka go where u no no, na de life b dat oh, but de bridge try um, de construction dem try, see de pillar naw, Omo naija dey work oh even tho we know sey de no dey do reach de way we expect dem make dem suppose dey do, but anyhow anyhow dem dey try small, dem sey at all at all na hin bad pass, so mey we dey celebrate de small wey we see, as we go dey wait for de big one mey hin come, before even de small one we no celebrate den de big one we no go con even see an join, dey say a fish at hand better pass thousands wey dey River oh, de fish wey we hold for hand better pass de thousand wey dey inside water oh, so make u dey manage Wetin u get, dis bridge na hin we get like dis na hin we go dey manage am.

omo, dis one wey we dey look like dis, dis one wey i dey see like dis na oba of benin dey like dis oo. na im dey shake hand with queen elizabeth de eleven th and her husband Philip wey dey side. omo, dis picture dey remind us in de back to de nineties wey queen elizabeth come naija, not just come naija come benin come see oba of benin wey dey dey shake hand dey greet demselves like sey na one friends omo if you wan disrespect anything no disrespect benin oo. Benin na old town wey don tey, benin na old town, old heritage, benin na ancient city for naija, benin na city wey don outgrow many state for naija. If dey get anything wey you go play with, if dey get any town wey you go play with for naija, no carry benin play oo. And one thing wey I con like about benin be sey, see as de oba dress now im no send anybody papa for fashion, na im culture im carry put for head. See as im dey represent im pipu for queen elizabeth front dey show her say um na we be benin people and benin pipu no dey carry last for anything wey dem dey do. omo, dis picture dey give me joy I swear I no fit lie, dis picture dey burst my brainnn aje e dey burst my brain. This picture just dey make me dey meditate, dey reflect, omo benin no be small thing, benin no be small name, benin no be small pipu.

omo wetin I dey see like dis, na aba bi dis o, na aba be dis, see as dem dey repair dia road. omo two bosa for de governor o. omo dis man dey work I no fit lie. Omo no be just sey na work o no be just sey na for mouth. See as in dey inspect de work wey in give, see work now. No be everybody fit do dis kind work because as e dey be like dis e be like sey we gather plenty lazy pipu ni for dis country ajeh. Pipu wey go give you work dey no go check whether you dey do work or you no dey do am well. All dis picture dey show dedication, motivation, dey show sey de government get de pipu for heart and dey wan make sure sey dem do wetin den give dem may dem do. No be just sey you go just release money for constructors. After you release money for constructors you follow check wheether dem do de work wey you agree may una do abi dey no do am well. um dis one dis one dey show hard working and dedication. Two bosa two bosa for dis man see as e be now, you no dey check am, one talk one cough for dis matter, dis one no be cho cho cho governor, na governor wey dey do im work. Dis one na aba town and di pipu of aba dey happy dey jolly as dem been dey work for dis road because one thing with road be sey e dey bring visitors come, na when visitor come your town una economy go boost, una market go sell. Pipu go know una well well, una name go go far.

Omo Naija my country o, see road safety don block pesin for road, don block pesin for moto dem don dey do dia work but dis one wey di road safty dem all of dem come gather dem self on top one man head like dis hope sey everytin dey okay um. Omo for dis country wey anytin wey you do make sure sey road safety no stop you for road o, e get why because dat money wey you wan carry go give your your wife make she run soup for you omo e be like sey you go turn give make dem go give dia wife for house make dem run soup ni o. but one tin wey I like about road safety be sey di purpose wey bring road safety come Naija be sey make dem help guide life from recklessness driving. You know dis country normal normal pipu wey dey dis country, half of di pipu wey dey dis country no normal, we get drivers wey dey drive car like sey na heaven dem dey go, we come get drunk drivers join, we get rough drivers omo. Some of di drivers self go just dey fire motor dey run anyhow dey dey increase speed before you know bwa dey don do accident for road don kill pesin. So I really love di duty of road safety for dis country, watin dem dey do and watin dem suppose dey do, na just sey sometimes dem dey do pass dem self. And one tin about road safety be sey dey try make sure sey everybody pay him tax but di problem be sey half of di country no normal now, so everybody dey try evade paying of tax. Everybody go de dey waka wit expired document of car, license don expire you carry am dey waka, if dey stop you for road you go fire run, if you no fit run you go dey put hand for pocket but only if sey road safety fit uplift to dia duty everywia for stew for dis country. Only only if dey fit abide to dia core aim of exis ten ce normal normal everytin for move normal.

Omo watin I dey see like dis, e be like mama dey cut pikin warning. Omo I remember dose days, if you don misbehave for house like dis na shoe naim go reach you wia you dey but dis days e don dey be like sey no dey beat pikin no dey beat pikin. While dem forget sey dem say spoil di rod and you go spoil di pikin. You spear di rod, you go spoil di pikin, omo one tin wey I like be sey for dis tin wey I dey see like dis be sey di pikin dey lis ten to watin im mama dey talk and di mama dey try tell am watin go help am for life. Dis picture just be like ironic ironic, why for life try dey hear watin your elders dey tell you, no dey always try proof point cause e fit be sey dis tin self di pikin no do anytin but still yet him keep quiet dey lis ten watin di mama dey talk. why some times no be sey no mean sey because you keep quiet you no get watin you go talk o but you keep quiet because sey dem don train you well for house. Omo tin wey I go like be sey mey everybody try for dis life make dem train dia pikin well o because of most di issue wey we dey get for area, all di area bous wey dey steal, pipu wey dey block pipu for road, all of dem na pikin dem be before, di problem be sey now be sey which kian training di palee and di malee give am. Watin dem teach am wen e dey smale because na watin you teach your pikin wen e dey small na him go carry am wen e big and once him don carry attitude wey no good, him don big like dis to commot an from him body de hard o. oomo na d composure na I just like o, see as di pikin just compose, just quiet, dey lis ten and no be every tin you go carry cane dey beat your pikin, some tins you go just call your pikin come side talk to am him go hear you, na your pikin na you born am no be him born you.

Omo dis one na picture of typical Yoruba man, one tin wey I like about Yoruba be sey dem get respect for dia elders. Wen a Yoruba man see a fada or a mother na ground him dey lie down o, him dey lie down for ground greet di palee or greet di malee, na one tin wey make me just like Yoruba be dat. Omo see di girl for side now, see as she kneel down dey greet malee, di pikin lie down ground flat. For watin I dey see like dis na sey di pikin carry wife come for him malee abi na di girl carry husband come for him malee make she see. Any one inside di two um, dis picture dey try tell us how respectful we suppose be for our elders and no be sey di respect go end on top pesin wey born us o, for any body wey senior us far we suppose respect am, so give am dat respect wey him deserve. Omo see as dis picture dey show obedience, omo for make pesin lie down ground flat greet you meaning sey di pesin don wear cloth of humility, him don commot cloth of pride keep for side because pesin wey get pride no fit lie down for ground greet you like dis, lai lailai e no fit happen. Omo although um na culture na culture di ones wey dey stand greet no mean sey dem ma dem bad o but as Yoruba man if you see your elder or your inlaw you no lie down greet am na disrespect but if you you no be Yoruba pesin um dat one dey understandable, no be your culture so if you no be Yoruba pesin yu stand you greet pesin no mean sey you sey disrespectful but if na Yoruba pesin you be, you see your inlaw you stand sey you great am you dey disrespectful.